Zvirwere zvinokasira kupararira zvakadai ngebesha mupengo zveshe zvinosisirwa kuti zvinge zveizodzivirirwawo kubudikidza ngengubo dzinozodzivirira antu kubva kwazviri zvirwere.

Mwana weshe ungadaro arimwo mundau munenge mweijungwa anhu mitombo yekudzivirira zvimweni zvirwere zvingadai zveikasira kupararira, isisiro kuti ahanirewo zvirongwa zvkadai ngeichi.

Zvirwere zvinokasira kupararira zvizhinji zvakona antu kutojungwe mitombo kuti ange eitodzirira kubva kwazviri zvirwere zvona zvoitahe kuti kunyangwe vana vasagara veingorwara rwara .

Zvirwere zvizhinji zvingadayi zveipararira, kubudikidza nemukumhorosana kana kuti ngemukutaura kweamweni antu, zveshe zvinogwinyisirwa kuti zvinge zveizodziirirwa nengubo dzakona dzinodziirira

Zvirwere zvakadai ngebesha zvirwere zvinosisirwa kuzi zvinge zveizorapika uyezve zvingezve zveizodziviririka kuburikidza ngekungogara nyara dzeantu dzakachena uyehe dzisina kusvipa.

Zvirwere zvizhinji zvingadai zveipararira kudikita nekupisha kuna mugara munhu akashambidzika zvizhinji zvakhona zvanewo mutombo wange weizodziwirira uyehe.

Zvirwere zvimweni zvirikunyukawo mazuwa anaya, zvirikukonzera nhenda dzakati wandei, idzo dzinee dzeida kuzoti dzivhikwe, ngengubo dzekudzichengetedza dzinee dzeipfekwawo ngemadhokodheya.

Vanachiremba naanamukoti vanosisirwa kuti vazodxokawo ngubo idzo dzinozovachengetedza, dzingaa nyara dzakhona, kana kuti miro dzawo, ngemiromo yakhona kuti vasabatire zvimweni zvirwere.

Zvirwere izvo zviri kungobikwa-bikwa mazuwa anaya ngeamweni anhu angadai ane nhenda dzawo dzakhona vanosisirwa kuzi vange veizonyase koongororwa kuti zvirwere zvakhona zvibikirwewo mutomb wazvo.

Midziyo yeshe yetingadaro teiseenzesa muzvibhedhlera, midziyo iri kudetsera kurwisa zvirwere zvingadai zviri kunyuka mazuwano zviri kushupa kunyangwe ngemuntu weshe wemuno.

Zvirwere zvakadai ngebesha mupengo zvirwere zvashupa uye zvirwere zvirikutishupawo ......uyehe varikuti.. varikutikurudzira kuti tinge teizogxokawo ....

Kurapwa kweana vadodori nevari muzvikora kuzotidetsera wo ngekuti kupararira kwezvirwere kunoita kushomani uye he vanhu vanorapika nyore nyore pasina mutuso.

Zvirwere zvimweni zvinopararira kubudikidza ngekubata vana kana kuti nemukuhamba ndau dzinenge dzine zvirwere. Zveshe zvona zvinosisa kuzi zvinge zveizodziviririka kubudikidza nekurapwa.

Zvirwere izvo zvinokasira kupararira zvakadaro konzeresa kuti amweni anofundisa kana kuti anorapa ange eizobatwa ndizvona. Zvinosisirwa kuzi zvinge zveizodziiririka ngengubo dzimweni.

Zvirwere zvinosanganisira besha mupengo nezvimweni mhando yezvirwere zvinosisirwe kuzwi zvinge zveizojungirwa antu mitombo yekuzvidzivirira kubva kwazviri.

Vana veshe vanenge veizosisirwa kunge veizopuwawo mukana uyehe venge veizopuwawo mutombo pakudzivirirwa nebehsa mupengo rinenge reinesa mazuva ano.

Ana mukoti vanosisirwa kuzi, panguwa yavanenge veiita mahambiro, ekuhambira antu avo vasikanyasi kukona kuhaniravo zvibhedhlera kuti vange veizovajunga, vangewo vakazogqokawo ngubo dzekudzichengetedza.

Zvirwere zvinokasira kupararira zvakadayi ngebesha mupengo, zvinosisirwa kuzi antu eshe angadayi eyizorapa zvirwere zvakona, antu eyivhakachira ndau dzazviri zvirwere zvona vange veyizodzxokawo ngubo.

Iro bato rinoona ngezveutano hweanthu, riri kukurudzirawo kuti anhani eshe ange eizomwawo mvura yakachena, uyezve yakaiswa mitombo yekuti mvura inge yakachena. Zvinodetsera.

Zvibhedhlera zveshe zvingadai zvakati komberedza kune mitombo yakuuya iri muzvibhodhleya zvakakura maningi, izvo zvinoitawo kuti nyangwe utano hweantu hunge hweizo chengetedzwa ndizvona zvibhodhleya zvakhona.

Zvikora zveshe zvinosisirwa kuzi nge meizofundiswa ndi yeshe enderano ngemekuchengetedza ana awo uyehe nekuchengetedzawo ntaraunda kuti inge ine utano hwakanaka.

Vanamai veshe vangadaro veizoendawo kusara kutsvake mvura vanotsitirwa kuti vange veizosanganawo nemvura yakachena iyo inozoitawo kuti mhuri dzawo dzisabatwawo ngezvirwere.

Vana veshe vanosisirwa kuzi vange veizonyasawo kugeza nyara uyezve vange veizodxokawo xubo pamiro dzavo idzo dzinozoadziviririsa kubva kuchirwere chebesha mupengo.

Idzo ungano dzinonga dziitwa ngeve utano idzo dzinenge dzeifundiswa ana eshe maringe ngekuzvichengetedza kuti vange vane utano hwakanaka. Iungano dzinosisirwa kuzi muntu veshe ange aizohaniravo kuendeyo, uyezve ange eizonyase kuyaiya.

Antu azhinji anodaro mukafundiswa kuti vange veizokona kufundisa antu maringe nezvehutano vakona veshe vanosisirwa kuti vange veizokona ruzivo rwakona kuti amwnei ange eizozivawo.

Antu eshe anosisirwa kuzi ange eyizo ziyawo uye veizo konawo ku hanirawo mvura yekuti vange veizo endawo kusa kwaka chena iyo inozoitawo kuti utano hwawo hu chengetedzeke.

Vana veshe vangadaro vachiri ku chikora veshe vano sisirwa kuzi vange veizodzi chengetedza kubva ku ndau idzo dzinozo konzeretsa kuti varware ndokuti vakwanise kuwanawo rubetsero kubva mu utano hwakanaka.

Vafudisi veshe vanozohamba veifundisa antu maringe ngezveutano ,vazhinji vakona vanosisirwa kuti vange veizotanga vapindaeo mufundo inenge yeifundwawo ngeamweni.

Fundiso dzeshe dzinoitwa ngeveutano anounganidza antu nge zvekufundisa antu maringe ngezveutano veshe vanosisirwa kuzi vange veizokombidzawo rudo vantu vakhona.

Idzo dundiso dzingadai dzeiitwa ngeveutano dzinosisirwa kuzi muntu weshe ange eizohanirewo fundiso dzakona kubudikidza ngekutoendawo mumaungano anenge eiitwa navo vacho.

Avo vanoronga nezvekujungwa kweantu kwemitombo imweni isikabhadhariswi inenge ichijungwa antu mahara. Mitombo iyo iri kuzodetserahe kuti antu ange achizovhikawo zvimweni zvirwere zvakadai nebesha mupengo.

Muzvibhehlera munewo ndau dzinosisirwa kuzi anhu eshe angapindemwo inga eizoindeyiwo kuti aone maringe ngezvirwere zvinee zviriyo mauva akona. zingewo

Vanhu veshe vanosise kunge veizogarawo mumbatso dzakatsunhurika kuitirawo kuti apo pevanosangana nevamweni vanenge vari vanhu vasina zvinovanesa uyehe vange vakatsunhurika.

Antu awo angadaro ane zvinovashupa mupfungwa mwavo veshe vanosisirwe kuti vazoendawo iyo kwavanenge veiita mabhuyo navanamazvikokota avo vanenge veizonasawo kuvabhuira zano.

Antu eshe adero sezvazviri kuguma kuchibhehlera kusisirwa kuzwi vange veizonangawo pato rinozonangawo kuenda neiyo ndau imweni inoita zvokurapirwa isiri chibhedhlera.

Mundau dzekurapirwa dzingadai dzakadai ngezvibhedhlera munosisirwe kunge muine pekuzodzororera antu eirapiwa kana kuti amweni angadaro azwi ngaagarire muzvibhedhlera vanosise kunge veizopiwawo pokuata.

Zvikora zveshe zvinofundisa ngezveutano kunofundiswa kuzi anhu eshe angadaro arwara unosisirwe kuzi aende kuzvibhedhleya kwega kuti ndikwo kwemene kunorapwa antu.

Kuzvibhedhlera munosisirwa kuzi munge munevo idzondau, uye munge munevo pekuti antu angeeizoatavo kana anonoka kubetserwa kana kuti vazi ngavambosara.

Ndau dzekurapirwa dzingadai dziri zvibhedhlera kana zvibhedhlera zvidodori dzeshe dzinosisirwa kuzo dzinge dzeizopawo andani eshe pekuti vange veizombigarawo veidzeya dzeya kuti vange veizodetsereka.

Mundau dzekurapirwa dzakadai ngezvibhedhlera munosisirwa kuzi munge munewo kudetsereka kunokwana uyezve antu ange eizodetserwa ngenguwa.

Muzvibhedhlera munewo ndau dzinosisirwa kuzi vana mukoti nana chiremba vangewo vaigadzirisa kuguma ikweyo ndau dzakona dzinenge dzakati wandei uyehe dzinosisirwa ivona vega.

Muzvitoro nemundau dzimweni dzinorapirwa antu mweshe munosisirwa kuzi munge munewo nguwa yekuzomboti antu anotsunturwa ozoendawo kumujaho kwekuti vanenge veiswerawoyo.

Kuzvibhedhlera kunosisirwawo kunge kweizorapwa muntu weshe uyehe kweizopuwawo antu angadaro ane zvirwere zvakasiyana siyana mitombo yekuti vange veizorapika.

Kune mhatso dzinorapirwe antu dzakadayi ngezvibhedhlera nedzimweniwo ndau dzinoitwe zvekurapirwa mweshe munosisirwa kuzi munge mune vaseenzi aanoseenzemwo anozodetsera kuti antu arapwe ngenguwa uyehe ngemazvo.

Ndau dzeshe dzinorapirwa kunyanya-nyanya dzinorapirwa ana adodori nanamai vakona. Veshe vanosisira kuzi vange veizopuvavo pekuti vagare kuti vasarambe vakaema marenje akona angarwadza.

Ndau dzeshe dzekurapirwa dzinosisirwa kuzi munge meizovawo avo vanozobetsera vana mukoti vanenga veikombedzawo vana mai veshe kuti zvinonga zveizofambiswa sei meyererano neutano hwevana .

Muzvibhedhlera munevo dzimweni ndau dzinosisirwa kuzi dzinge dzakazobekwavo zvikwangwari. Zvinokomba kune mipato inenge yeiendavo kudzimweni kamuri dzine dzeiitirwa ongororo dzeantu akati wandei.

Muzvibhedhlera zveshe, zvinosisirwa kuzi munge munewo zvikwangwani zvinokhomba mitemo inonge yeiteedzwa pachibhedhlera inosanganisira kuremekedza chibhedhlera uye chakagara chakachena.

Kundau idzo dzirikuitwa ngezvekurapirwa indau dzirikusisirwa kuzi dzinge dzinewo iyo midziyo yekuzoti vana vangadaro veida kuzofundirawo kuita ana chiremba nana mukoti vange veizoseenzesawo yona.

Fundiso dzevana awo vanoda kuzovawo vanamukoti nanachiremba ifundiso dziri kukosheswa mazuwa anaya ngekuti dzeshe dziri kuita kuti ana ange eyizowawo anamukoti nanachiremba.

Veshe vangadai veifundira kuti vazoitawo ana chiremba nana mukoti vanosisirwa kuti vange vakagonkawo ngubo dzekuchena dzinokomba basa rawo kana vazopedza fundo yawo.

Muzvibhedhlera mune ndau dzinofundiswa ana eshe ngezveutano kuitire kuti utano hwedu mundau hunge hwachengetedzekawo ere antu eizorapwawo ngenguwa.

Vantu veshe vangadaro vachiri kufundira kurapa antu vanosisisrwa kuzi vange veizofundira veisenzesa zvidhori kwete kusenzesa antu emene mene ngekuti zvimweni zvirwere azvidi kuti vafundire hwemene.

Vana veshe vangadai vei funda mu zvikora zvinenge zveku dera vazhinji vakona vo fundiswa maererano ngezve utano zvinoitawo kuti vange veizo onawo kudzi riritira uyehe neku tsvakawo kamarai.

Vana veshe vangadai veifundira ngezveutano veshe vanosisirwa kunge veizofundiswa maererano ngezvavanenge veizoverenga ngekunyora kana kuti kuoneswa zuwa ngezuwa

Zvirongwa zveshe zvakarongwa nganachiremba zvinozonyasawo kuvapawo umboo hwezvirwere zvimweni zvinosisirwa kuti zvinge zveizofundisawo anthani veshe maringe nezvirwere.

Kune mitombo iriyo mazuwa anaya inokurudzirwa kuti antu eshe ange eizohanirawo tombo yekudetsera mukudzivirira zvimweni zvirwere zvingadaro Zviri kushupa mazuwa anaya.

Kufundiswa kweantu maringe ngezveutano kurikusisirwa kuti kunge kweingoitwa zuwa ngezuwa uyehe anhu azhinji arikusisirwa kuti ange eizohanirawo fundiso dzakadai ngedzinodzi dzinofundiswa anhu.

Idzo fundiso dzinoizwa muzvibhedhlera kana kuti mundau dzedu muntu weshe anozosisirwa kuti ange eizohanirawo kana kuti azokwanisawo kugumepo panenge peifundiswa antu.

Vantu vanoona ngezveutano hwevantu, varikusisirwa kunzi vange veizonyatsawo kufundiswa uyezve veinyatsa kudzigira utano hwevantu veshe veigara muntaraunda dzakakomberedza zvinoita kuti antu ange eizoswawo kudzi..

Besha mupengo ringadai rashungurudza ndau yedu rinosisirwa kuti vantu vazhinji tinge teizodetserana kurwa kuzorirwasahe uyehe tinge teizodxokawo ngubo dzeku dzichengetedza panyama yedu.

Fundiso dzeshe dzinopuwa ana akadaro achiri adoko kana kuti dzinopuwawo ndau yedu ifundiso dzinosisirwa kuzi munhu weshe ange eizohanira eipuwawo rudetsero rwakona.

Veshe vanoona ngebato rezveutano vanosisira hee vanogondisa kuti muntu weshe uchazenge eyihanirawo mitombo inenge yeizo dzivirira zimweni zvirwere nezvimwe zvaķawanda.

Zvibhedhlera zveshe nezvimweni ndau dzekurapira zvakapuwawo movha dzinozodetsera kurumbisa antu mundau dzakasiyana-siyana kwangadai vasingazwi zvakanaka uye vanenge veirwara zvemene mene.

Zuwa ngezuwa zvibhodhlera zveshe zvirikusanganika uno nematambudziko akasiyana siyana akadai eisanganikwa nawo anokonzerwa ngekusadzibata kweanthu vanosisirwa kutivange veizokonawo kumakunda.

Muzvibhedhlera mweshe munewo ndau dzinosisirwa kuzwi dzinge dzakazoiswawo zvikayo ,zvekuti antu azhinji ange eizoonawo kudzororera, kana vavhakachirawo chibhedhlera vasati vadetserwa.

Kuzvibhedhlera kunewo ndau iyo inosisirwe kuti mwana weshe ange eizogumeyo orapiwa kana azwe besha mupengo ringadai riri kunesa mazuwano, ringadai riri kushupa.

Vana veshe padanho kuende kuzvibhedhlerara vandorapwa veshe vanokurudzirwa kuzondorapwa zvemene mene zvino khombidza wo udzamu.

Muzvibhedhlera munoonekwa anachiremba naanamukoti anodetseremwo, veshe vanosisirwa kuzi vange veizodetserawo matenda eshe pamwe nenhenda dzakasiyana -siyana dzavanodhibana nadzo.

Muzvibhehlera munewo mitombo iri kupuwa antu mazuwanaya irimwo iyo inotodetsera antu azhinji kuti vange veizorapika uyezve veinge veizozvidzivirira kubva kunedzimweni nhenda.

Zvibhedhlera zveshe muno nDau uyehe mune makamuri anosisirwa kuzi ange eizosenzeswa zuwa ngezuwa apo vantu vanenge veirapiwa nezvirwere zvawo zvakasiyana siyana.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwa kuzi ,zvinge zveizodxokawo zvikwangwari, mumapatomwo zvinokhomba pato ringadaro reibaazonyase kuguma kuchibhedhlera chakhona, kuti antu ange eizorapwawo ngenguwa.

Kuzvibhedhlera zveeshe nekunedzimweni ndau dzinorapirwe antu, munokurudzirwa kuti munge meizobatwawo vantu zvakana. Zvinokhomba kuti mundau medu tirikukurawo sendau uyewo tiri kutsamhuka.

Zvitoro zveshe zvingadaro zveyitengesa mutombo zvinosisirwa kuti zvinge zveyizoendawo kudzimwe ndaraunda dzingadaro dzakatenderedza ndawu yesu kuti andu aya asinga haneri ange eyizopuwawo mutombo.

Munthu weshe unewo chirwere chingadai cheimunesa, mhera chiri chemadziso munthu weshe wakadaro unosiisira kuzi ange eizorapwawo zvirwere zvakadai ngezvona izvozvo mahara.

Vatambi veshe vanosisirwa kuzi vange veizogarawo mwiri yawo yakagwinya kubudikidza ngemukugarawo veifundira vari kumbatso kwawo. Zvinoita kuti musi wawanodzoka kumutambo vasadzoka veikuwara.

Anthu azhinji akugara eidakara kuti hope dzawo dziri kukhomba kusunturika kuburikidza ngemitombo yakadai kuuya iyo mitombo iri kurapa zvirwere zveshe-zveshe.

Zvirwere zvingadaro zveirwadza antu kungadai kuri kuhope kana kuti dzimweni denda dzinoita kuti hope ngemiro dzeantu dzinge dzeipanda zveshe zvinosisirwa kuti zvinge zveizorapirwa kuzvibhedhlera kwega .

Midziyo yoseenzeswa kuzi antu ange eirapika, midziyo yekutonongora tweshe, kunyanya utwo twunenge tweinesa antu twurimungazi, kana kuti mukati mwemwiri vemuntu, twunobudiswe pachena.

Zvirwere kusanganisira kurwadza kwemadziso kana kuti kurwadza kwemarenje zvirwere zvinenge zveipandira mukati zvekuti antu azhinji anenge asinkadzioni ngemadziso akhona vanosisira kuzi vaende kuzvibhedhlera.

Vanthu vati kurei veshe vane zvirwere zvakuvanesa uyezve zvakuva shungurudza. Zvingadaro zviri zvirwere zvemishana nezvemarenje asi vanosisirwa kunge veizongororwa zuwa ngezuwa.

Kunewo zvirwere zvimweni zvinobata antu zvirwere zvinokonzerwa kana nemishana yemene antu akona anozwa zvirwere anosisirwa kuti ange eizoenda kuzvibhedhlera Nguwa ichipo.

Antu eshe angadaro ane zvirwere zvingaanesa mupfungwa zvirwere zvinorapika nyore nyore . Asi zvinenge zveida kuti muntu ange izopuwa mutombo wemene mene ungade kudiwa kuzvibhedhlera kuti muntu ange eizorapika.

Kune zvimweni zvirwere zvinenge zveida kuti muntu aduswe ngazi yake kuti muntu aone kuongororwa zviro zvake zvinosisirwa kuti zvinge zveirapiwa nemazvo uyehe zvimweni mweni.

Muzvibhedhlera mwane mabato anosisirwa kuzwi ange arimwo anoona ngezvekurapwa kwevantu zvirwere zvinenge zvichiabata ngechemukati zvakadai ngebeshamupengo.

Vatambi veshe vanodaro vane zvirwere muzongo vabatawo mukati mwavo veshe vano sisirwa kuzi vange veizo vhakachirawo zvi bhedhlera kuti vo detsereka uyezve varapiwe.

Vanamai nana baba veshe vangadaro zvinovashupa zvingava zvirwere zvemoyo zvingava zvirwere zvengazi veshe vanosisirwa kuzi vange veizonatsa kurapiwa nemazvo

Antu eshe vane zvirwere zvingarwadzira mukati kana kuti zvinovanesa vanosisirwe kuzi vange veizovhakachirawo chiibhedhlera uyezve veinasa kuvhenekwa vari pamidziyo iyo muzvibhedhlera.

Ndau dzeshe dzinoitwa zveongororo muzvibhedhlera munosisirwa kuti munge meizoongororwawo zuwa ngezuwa antu asati apindamo kuti adetserwe ngekuti dzimweni dzenguwa munodaro makasvipa.

Muzvibhehlera munewo ndau dzinoitwa zveongororo, ndau dzakhona dzinosisirwa kuzi dzinge dzakazadzawo zvibhehlera zveshe kuti antu aone marapirwe uyehe vange veizorapwa zvemene.

Mundau dzeongororo mwaanevo midziyo inonasa kuvheneka, uyehe inenge yeinyasa kudonongora twese tungadaro turi kukati mwemuntu. Tumweni twakona ndotunoita kuti muntu arware chamwo muzvibhedhlera.

Mwana weshe angadaro eifundira kana kuti atogara pamushando weuchiremba kana kuti weuchikoti veshe vanosisirwa kuti vange veizokona kudetsera muntu ipapo ipapo kana varwara.

Kundau idzi dzinoitwa ngezveongororo dzengazi dzeantu dzinenge dziine antu asikanase kuzwe zvakanaka kunosise kuchengetedzwa sekunge kuine antu kubva kunezvimwe zvirwere.

Ndau dze ongororo indau dzino sisirwa kuzi dzinge dzeizo natsawo kuchengetedzwa kubva kuantu anga daro eingo mirizika mirizika vei pinda peshe peshe pavanenge vasinga kwani.

Mundau dzekurapirwa munosisirwa kuzi munge munewo ndau iyo inozonyasawo kuitirrwa ongororo dzeamweni antu akadaro asikazwi zvakanaka, kana kuti ongororo yeantu aya.

Muzvibhohlora munewo ndau dzimweni dzinoitwa ngezveongororo yengazi kunyanya ongororo yakona munemweinaswa kutonongorwa twese tweizwa muntu twene twakaungana mugazi mwake twinoita kuti arware.

Muzvi bhehlera munewo ma bhini anenge arimo ekuti muno rashirwawo zviro zvingadai zveizo pararira zvirwere kunyanya nyanya zvino senzeswa mundau dze ongororo kana muno ongororwa ngazi.

Mundau dzinoitwa zveongororo makusisirwawo kuti munge meizogarawo mwakachena uyezve munge meizonyasawo kuchengetedzwa ngekuti midziyo imweni irimo midziyo inokuwadza.

Muzvibhedhela maanewo ndau dzinoongororwa kunyangwe zvirwere zvinenge zveiita kuongororerwa. Midziyo yakasiyana siyana iyo inenge yeizopawo umbowo wechirwere chakona pajekerere.

Mundau dzeshe dzekurapira munosisirwa kuzwi munge munewo makamuri ayo anozosenzeswa kuongororora antu angadaro vaine chirwere nezvinoarwadzira mukati uyehe veizobudiswawo vapora.

Vanamai veshe vangadaro vasingazwi zvakanaka vanosisirwa kuzi vange veizoenda kuoongororwa kumbatso dzeongororo idzo dzinonyatse kuvheneka nekutonongora tweshe tungadaro tweizwa muntu panguva yachona.

Mundau dzekurapirwa munosisirwa kuzi munge munewo kamuri kana kuti mphatsi inenge yeizonyatsawo kuongororwa anthu ayo anenge asinganyatsi kuziyawo zvirwere zvaanozwa.

Zvibhedhlera munewo ndau idzo dzinosisirwa kuzi dzingewo dzeiongorerwa antu idzo ndau dzinosiswa kuzi dzinge dzeizogarewo dzakachengetedzeka kubva kuantu.

Ndau dzekurapirwa dziriyo kuzvibhehlera dzinosisirwa kuti muntu weshe ange eyizohanirawo kugumeyo ngekuti veshe vanosisirwa kuzi vange veizowongororwawo uye veirapiwa pasina mutuso.

Ndau dzinoitwa zveongororo muzhinji makona mune mudziyo inenge arimwo inodetsera wo kuti ongororwa dzakona dziitwe ngemazvo uyehe dzitwe kwemene mene kuti muntu apone.

Mundau dzekurapirwa muzvibhedhlera munevo ndau dzinoita zvekuongororwa kwengazi yeantu. Kunyanya-nyanya antu angadai ane zvirwere zvakadai ngebesha mupengo zvine zveida kuti muntu azoongororwa.

Ndau dzinoita dzeongororo indau dzinosisirwa kuzi dzinge dzeizochengetedzavo ntaraunda yakona kuti inge ine hutano, uyehe inge irindau inogara yakashongedzeka nguva dzeshe.

Ndau dzinoitwa zveongororo, ndau idzona ndokunoongororwa, kunouya ngazi ngazi dzeantu, ngazi idzona dzinofane kunge dzeizochengetedzwa kuite kuti dzisazosvikwe svikwe ngeamweni antu.

Anamai veshe vangadai vaine vana vasikazwi zvakanaka kana kuti vane zvirwere zvinombono nesawo zviri zvitatatu vanosisirwawo kuti vagare veivhakachirawo zvibhehlera kuti vana vange veizorapiwa ngenguwa vasati varwarahe.

Vanamai veshe vanosisirwa kuzi vange veizo garisanawo zvakanaka ngeana awo kua chengetedza kuti vange vei zogarawo ane utano nedzandawu.

Ana mai veshe vanosisirwa kuti vange vaizorapisawo mwana angadai airwara muzvibhedhlera, kuti voongororwa ngezvirwere zvirikubata ana adoko mazuva anaya zvingadai zvaizomuuraya .

Muntu weshe ungadaro ane mwana wakona kana kuti ungadaro ari mwana wakona veshe vanosisirwa kuzi vange veizodzichengetedza uyehe vange veizogarawo neutano hwakanaka hunokomba chiemo.

Vanamai veshe vanosisirwa kuzi vange veizoendawo kuzvibhedhlera ,vakabate tsamba dzinokhombidza utano hwemwana ,kubva musi waabarwa ,kusvika musi wakhona weanenga arwara, kuti vana mukoti vange veizoongirora.

Midziyo inosevenzeswa muzvibhedhlera imweni yakona takainingira inoita sezviro zvisinga sevenzi asi tikazoendawo muzvibhedhlera kwakona tinenge tobhuirwa zvazvinosevenza uye nekuti ndiani anochisevenzesa.

Midziyo yeshe ingadaro nemuzvibhedhlera inoseenzeswa ndiana mukoti nana chiremba, midziyo yekuti nanyamashi iri kunosisirwa kuzi kunyangwe vasiri vana chiremba muntu weshe ange eizokonawo kuisenzesa .

Mune avo vangadaro vasingakoni kuseenzesa marenje avo, kuti vange veihamba ngekuti vane urema hwavanaho. Mazuwa ano zvavanyore ngekuti muzvibhedhlera mwopuwa, mirenje yekugadzira vega inozodetsera antu akhona.

Mdziyo iyo iri kusenzeswa kuchibhehlera mudziyo iri kubetsera uye mudziyo irikomba kuti antu arikurapwa zvemenemene uyezve antu ari kurapwa ngenguwa pasina kunonokera.

Midziyo mizhinji yakuseenzeswa muzvibhedhlera midziyo irikudetsera uye midziyo irikukhomba chironzo marapirwo eantu zvirikuita kuti utano weantu veizotizawo nhenda dziriyo mazuvaano.

Muzvi bhedhlera mwaanewo midziyo yekubetserawo kunyange anachiremba naanamukoti kuti vange veizo detserekawo kurapa antu angadai ane zvirwere zvakasiyana siyana uyehe zvirwere zvingadai zveishupha

Midziyo imweni inosenzeswa muzvibhehlera midziyo yekuti tega tisina watibhuira tingadaro tisingazii kuti inosenzei asi vanoshandemwo vanotibhura kuti mudziyo wega wega ungadaro weishandei.

Mudziyo muzhinji iri kusidzwa muzvibhehlera mudziyo irikutidetsera uye mudziyo yakutikomba kurapiwa kweandu ngenguwa uyezve vange veizorapwe zvamenemene ngekuti zveshe zvinenge zvapachena

Muntu weshe muzvibhehlera vanosisirwa kuti ange eizokonawo kushandisa iyo midziyo irimuzvibhedhlera mazuwa anaya mudziyo iri kudetsera ana mukoti nana chiremba kurapa antu.

Midziyo iyo ino seenzeswa ngaana chiremba, muku zamawo kuona zvirwere zveanthu, midziyo yekuti nanyamushi iri kungosisirwa kuzwi irambe he ichiseenzeswa, ngekuti iri kunasa he, kudetsera mukurapwa kweanthu.

Muzvibhehlera moseenzeswa midziyo irikudetsera nyangwe anamai naanababa uyehe naana mukoti varimwo, kuti kurapika kweantu kunge kuite nyore.

Tikaenda kuzvibhehlera mazuva anaya vantu havacharapwi nemaoko eantu asi antu aakurapiwa kubudikidza ngemidziyo yakaunza, mitsva iyo midziyo inodetsera kutirapa.

Nhenda dziriyo mazuva ano inhenda dzisiri kurapika kubudikidza ngekuti dzimweni dzakona itswa dzakadai nebesha mupengo. Hino antu anosisirwa kuzi ange eizotengavo mudziyo yekurapisa.

Midziyo yese iri kuseenzeeswa muzvibhodhlera,,midziyo iri kutibetsera uyehe midziyo iri kukhomba kunyasa kutsunturika kwaamweni antu, vangadaro vane ntenda, idzo dzingadaro dzeianesa zuwa ngezuwa.

Kuzvibhedhlera kwanewo midziyo yakati wandei inodetsera kurapa vantu, uyehe midziyo yakona iri kuitawo kuti vantu vange veizorapwawo zvemene mene, uyehe varapwe ngenguwa iri padhuze dhuzepo.

Midziyo yanga yagara irimo muzvibhedhlera kubva kudhaya ndiyo midziyo inosisirwa zve kunge yeingosenzeswa he inodetsera he uye vantu varikuporeswa ndizvona.

Muzvibhehlera maanewo midziyo inodetsera nengubo dzirikudetserawo kuti zvimweni zvirwere zvisange zveizopararira mukurapiwa nekurapa kunoitwa antu.

Izvo zvimarashirwa zveshe zvinodaro zvasarira mukurapwa kwevantu zvine mahuduru azvona azvinosisirwa kuzi zvinge zveizorashirwa kuti tisazokuwadza amweni antu uyezve zvisapararira.

Midziyo yatinosangana nayo zuwa ngezuwa muzvibhodhlera midziyo yekuti imweni yakhona atizii kuti inenge yeiseenza sei asi ngekuti kune antu akafunda anenga ariyo anenge veizotidetsera kuisenzesa.

Mudziyo muzhinji yatiri kudhibana nayo muzvibhodhlera imweni yakhona tingadaro tisikazii kuti inenge yeisenzei tese tiri kusisirwa kuzi tinge teizokonawo kuisenzesa zuwa ngezuwa.

Zvibhedhlera maaneo midziyo irimwo midziyo inobayaatodetsera chibhedhlera cheshe cheshe iyo irikuitawo kuti ndaramo dzeantu eshe dzinge dzeizokwidziridzwawo ngechepadera.

Kuzvitoro zvizhinji murikusisirwa kuzi kunge mweizotengeswawo iyo midziyo yekuti antu ange eizozvidetsera ari ega kumhatso kwavo vasizi kuvhakachira chibhedhlera kana ndau yekurapira.

Midziyo inoseenzeswa ndiana mukoti nanachiremba midziyo inodetsera uyezve midziyo inoita kuti anthu ange eizonasa kurapwa zvemene mene uyehe vange veizorapwawo ngenguwa.

Muzvibhedhlera mwaanewo midziyo inodetsera kunyangwe antu angadaro asinganyatsi kukonawo kuhamba ega , kuti vange veizokona kuhamba uyezve vadetsereke mukuhamba kwakhona.

Muzvibhedhlera maanewo midziyo yekuseenzeswemwo, midziyo yekudetsera yaambo ngekuti amweni antu anga ane nhenda dzaianesa, vaanewo mitombo iri kuadetsera nekuti midziyo yaamwowo.

Midziyo yeshe iri ku senzeswa mu zvibhedhlera mudziyo iri kuita kuti kunyangwe amweni antu ange eizo detsereka kunga kurapika kana kuti kunga kurapa kwemene veshe vano sisirwa kuti vange veizoona kunaka kwazvona.

Midziyo mizhinji inoseenzeswa muzvibhedhlera midziyo irikutidetsera uyezve midziyo irikuita kuti antu ange aizorapika uyezve ange aizowanawo rudetsiro kubva kwairi.

Midziyo mizhinji yaayo kuzvibhedhlera, midziyo mitsva, iyo midziyo iri kudetsera nyangwe zvibhedhlera zvakhona. Anachiremba, odetserekawo nekuti vaanewo midziyo yekuseenzesa.

Midziyo yese inoseenzeswe muzvibhedhlera mazuva anaya, midziyo iri kutibetsera kwemene, midziyo iri kunase kupa kuti utano wevantu uri kusimudzirwawo ende vantu vari kuporeswa ndiyona.

Midziyo yatinodhibana nayo muzvibhedhlera midziyo inenge ichinyatsokuti betsereka uyehe irikuitawo kuti kunyangwe fundo dzedu kana utano hwedu hunge hweizonyatsa kunasirika zuva ngezuva.

Mudziyo yese yakusenzeswa muzvibhedhlera mazuva anawa midziyo inotidetsera uye midziyo yekunasa kukomba kurapika kweantu ngekunyasawo kupora kweantu maringe nezvirwere zvayo mazuva ano...

Midziyo yeshe yetingadaro teidhibana nayo zuva ngezuva kuzvibhedhlera, midziyo yekuitahe kuti kunyangwe neantu ange eizorapika ngemazvo kubudikidza ngemukukunda kwedu.

Midziyo mizhinji yoseenzeswa muzvibhedhlera, midziyo iri kutibetsera wee midziyo iri kuita kuti nyangwe zvibhodhlera zvedu zvive zvibhodhlera zvemhando yepadera dera iyoo yatai shuwira kubva kudhaya.

Midziyo imweni inoseenzeswe muzvibhedhlera midziyo isingangotumbiki peshe peshe kuti muntu otopinda mupato otodhibana nayo asi midziyo inodakuzi inge yeizochengetedzwa kana yaapowo pachibhedhlera pakona.

Zvibhedhlera zvinewo mudziyo zvinosisirwa kuzi kushandiswa panguva iyo antu anenge asingazwi zvakanaka uye hee veshe vanosisirwa kuti vakone wo kuyishandisa maringe nehurwere hwemuntu.

Zvitoro zvinotengesa mutombo antu mudZiyo inotengeswemwo iyo iri kudetsera kuda ngezvibhedhlera zvedu zvakatikomberedza kuti tinge teizorapika zvemene mene.

Midziyo imweni iri kusenzeswa muzvibhehleya midziyo iri kutidetsera uyehe midziyo irikuita kuti kunyangwe neantu angadai ane zvirwere zvingadai zvashupa ngenhenda dzimweni dzenge dzeizotizawo kubva kwavari.

Midziyo mizhinji ino senzeswe mu zvibhedhleya midziyo iri kuti detsera uyehe midziyo iriku komba ku sundurika kwe ndau yedu kubva kune zvimwe zvirwere zvisikacha rapiki ne nyara dzedu.

Midziyo iri kutumbiwa muzvibhedhlera eshe ungadai eisweremo uri kusisirwa kufundiswa kusenzesa midziyo yakadai ngeiyona usazorapwa usina ruzivo.

Zvibhedhera zveshe zvakapuwawo midziyo yekuti zvinge zveizoseenzesawo zuva ngezuva kuti antu ange eizokonawo kuhanirawo kurapwa ngenguwa uyehe zvemene-mene.

Midziyo yeshe yaakuseenzeswa muzvibhodhlera, midziyo iri kuti detsera ,uyehe midziyo iri kukhomba kusunturika kweantu, mukurwara kwavo, nemukudetsereka, mukuzvirapa zvakanaka

Midziyo yaisevenzeswa kudhaya midziyo yanyamashi inosisirwa kuti muntu weshe ange eizosedzesa kuti imweni yakona irikuita kuti kurapwa kwevantu kunge kweiita nyore mbichana.

Kweshe kwatingadaro teienda kuzvibhedhlera kune midziyo yakange yakauyeyo itsva iyo inotibhiira kuti tikuzwe zvakadini kana taenda korapiwa yotibudisirahe mitombo yekuti tidxoke.

Midziyo yeshe ingadaro yeiseenzeswa muzvibhedhlera mazuvano, midziyo iri kuitawo kuti utano hweantu veshe hunge hweizokwiridzirwawo uyehe kurapwa kweantu kunge kuitawo nyore mbichana.

Midziyo mizhinji muzvibhedhlera midziyo iri kutidetsera uyehe midziyo iri kukomba kubetsera nyangwe anamukoti nanachiremba akakomberedza chibhedhlera kuti vange veyizodetsereka mukurapa antu.

Muzvibhedhlera mune mudziyo irimwo inoseenzeswa zuva ngezuva iyo inodetsera kuti ana mukoti nana chiremba ange eyizorapawo antu nenguva uye hee pasina kuneseka.

Muzvikora zvizhinji zvinofundisa antu kuti vange veizorapa kana mukoti kana anachiremba vakufundiswawo kuti vange veizokonawo kuseenzesa midziyo yekuti vaseenzese muzvibhodhlera.

Midziyo yoseenzeswa mazuva anaya muzvibhedhlera midziyo yetinosisirwa kuti teshe tinge teizokona uyehe tozogamuchira kusenzeswa kwemidziyo yakhona, ngekuti zvinotidetsera kuti.

Mitombo yeshe iriyo mazuwano mitombo irikudetserawe mitombo inosisira antu eshe ange eizosenzesawo kumherapa kana mukurapawo amweni antu .

Muzvibhedhleya maane mitombo inotengeswa iri muzvibhodheya iyo mitombo yekuti antu arikuzoite ekujungwa amweni akhona arikuita ekuidududza emene mukanwa, zveshe zviri kudetsera ngekuti antu eshe ari kurapwa.

Mitombo yeshe inoseenzeswa muzvibhehlera mitombo inotidetsera uye mitombo inosisirwa kuzoshandiswa ngemunhu weshe misi ngenguwa kuti munhu paanorwara eizotora iyona.

Mitombo yatiri kudhibana nayo zuwa ngezuwa mazuwa anaya mitombo yekutidetsera wee. Mitombo irikuitahe kuti ndaramo dzedu dzinge dzeizogara dzakabatana dzisingarwari-rwari.

Mitombo yeshe mazuvano mitombo iri kutidetsere mitombo iri kukomba chironzo uyehe iri kukomba kuti kune kwatiri kuenda sendau tiri kudetsereka uyehe takuita zvemene mene

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakanasirwa iri kusisirwa kuti mitombo irikurapa zvemene mene irikubatsira kuchengeta vanhu.

Mitombo yeshe iriyo mazuvano mitombo iri kutidetsera mitombo iri kukhomba kukura kwendau yedu ngekuti iri kunyaso kutirapa nemazvo uyehe iri kunyatsokudonongora tweshe twunorwadza.

Mitombo mizhinji yatiri kusangana nayo ingadai iriyo inorapa nhenda dzaka ganda redu yeshe inosisirwa kuti muntu weshe ange eizodzodza kuhope yake kuti ange eizopora.

Mitombo yeshe inotengeswa mazuva ano muzvibhedhlera. Inobetsera uyezve mitimbo irikuita kuti vantu angevo eizonyatsa kurapika ngezveantu eizorapikavo ngenguva iri padhuze-dhuze kwemene-mene.

Mitombo yeshe iri kuhorwa mazuwa ano mitombo inotidetsera uye mitombo inonyaso kukomba kusevenza muntaraunda yedu kuti antu azhinji ange eizodetsereka kubva kwairi uyehe inge eizopawo.

Kuchibhedhlera kwaanewo mitombo inouya iri muzviphepha. Mitombo iri kubikwawo ngeamweni ana, kuti antu ange eizoporawo, zvodetserahe ndau yedu kuti inge yeizodetsereka.

Mitombo yeshe ingadai iriyo mukore unouyu mitombo irikubetsera, uyehe mitombo iri kuite kuti antu ndaramo dzakona dzinge dzeizokwidziridzwa nechepadera, vantu vasikarwari-rwari.

Mitombo mizhinji yakuuya mazuva ano mitombo irikuuya iri muzvibhodhleya. Izvi zviri kutibetsera ngekuti antu haachaiti ekutsvaka mitombo mukwasha kwakungodudodza muchibhodhleya.

Mitombo iriyo mazuvano irikurapa zvirwere zvakawanda unozoona kuti muchibhodhleya chimwe mamune mutombo umwe wakurapa denda dzakawanda kana mirongomuna.

mitombo imweni iri kuburwa mazuwa anaya , mitombo iri kutibetserawee. Mitombo iri kukhomba kubetsera ntaraunda yedu, yeshe inge yeizodetsereka kubva kwairi.

Anthu angadaro ane zvirwere zvakadai ngezvengazi shomani veshe vanosisirwa kuzi vange veizoendao kuzvitoro zvinotengesa mitombo veepo mitombo iriyo yekuvandudza ngazi how

Mitombo yeshe yatingadaro teidhibana nao mazuwaanaya mitombo yekugezera ndau yedu kuti inge iri ndau yakapfuma maringe ngezvemitombo zvona ngekuti ndooiri kunesa mazuwaano.

Mitombo mizhinji yakuuya yakafukidzwa kuti inge yezonase kuseenza isizi kumbofuruka kana kupindwa ngemhepo. Zvinotidetsera kuti tinge tinorapikakana wahinwa kemene mene.

Mitombo yeshe yetingadaro teidhibana nayo zuwa ngezuwa kwetinohamba ,tinosisira kuzi tinge teizoziyawo mushando wakhona uyehe teiziya chipimo chinenge cheidiwa kuzi chinge cheitorwa ngemunthu weshe zuwa ngezuwa.

Mitombo yakati wandei imweni yakhona yobatouya iri muzvipepa yakaputirwa kuti isakasira yafuruka muntu weshe ainxoke ichiri kunasa seenza mumwiri mwakhona.

Mitombo yeshe iriyo mazuvano mitombo inosisirwe kuti antu eshe ange eizokwanawo eiziyawo chipimo chingadaro cheizodiwa pamuntu wega wega angadai asikazwi zvakanaka .

Mitombo yeshe yatirikusangana nayo mazuwano mitombo iri kudetsera vantu mitombo iri kuita kuti kurapwa kweantu kunge kweita nyore uyezve antu arapwe zvemene mene.

Mitombo yeshe yetingadaro teidhibana nayo zuva ngezuva, mitombo iyo irikusisirwa kuti muntu weshe ange eizoisenzesawo uyehe eizokonawo kuziya zvipimo zvinenge zveizodiwa pamuntu wega-wega, zuva rega-rega.

Mitombo yeshe ingadai yoiswa muzvibhohleya mitombo yati siyanei ngeyekudhaya yainge mashakani nemidzi zvaigadziriswe guchu. Mazuwa anaa yodetsera ngekuti yanyore.

Mitombo yemazuvana mitombo iri kutidetsera ehe mitombo irikukomba chironzo inodetsera kunyange ana mai akaona anosangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvingadei zvekuda rapwe ndiyona.

Mitombo yeshe yatiri kudhibana nayo mazuwa ano iri kuti detsera uyehe mitombo irikukomba kutsunhurika kwezvimweni nhenda dzingadaro dzeitishupa zuwa ngezuwa

Mitombo imweni yobikwa mazuwanaya mitombo irikutodetsera uyehe mitombo irikukomba chironzo maererano ngekurapwa kweantu ngekuita kuti antu ange eizorapwawo zvemene mene uye nemazvo.

Mitombo yeshe yatingadaro teidhibana nayo muzvibhedhleya kana kuti muzvitoro zvinotengese mitombo mitombo yakubikwa muchizvino zvino irikudetsera kuti muntu weshe ange eizorapika zvisina mutuso.

Mitombo yeshe yatingadaro teitumba kana kuti kutenga kundau dzakadai ngezvitoro zvinotengese mitombo mitombo irikutidetserawe mitombo irikuita kuti kunyangwe urwere huite hushomani.

Mitombo yeshe irikuseenzeswa mazuwano mitombo ikusisirwawo kuzwi muntu weshe ange izoisenzesawo paanenge azwa chirwere chingadaro chamushupa unosisa kuzii arumbe kuchitoro oitengawo.

Mitombo yeshe iriyo mazuwanaya mitombo inodetsera kunyangwe kutsundura ropa kuti risange reizomanikidzana kuti rihambe mumwiri mwemuntu zvodetsera kuti muntu wega wega ange eizorapika ngenguwa uye ngemazvo.

Mitombo yeshe yatinga daro tei dhibana nayo zuva nge zuva mitombo iri kuti detsera uyehe mitombo iri kuitawo kuti kunyangwe kurapwa kwe vantu kunge kwei itikawo nyore mu zvibhedhlera mwakona.

Mitombo iyo yakadai ngeinoseenzeswa kurapa besha mupengo mitombo inosisirwa kuzi muchitoro chega chega chinotengesa mitombo inge irimwo ngekuti mitombo inodetsera yambo uye inofana kunge irimo.

Mitombo mizhinji dza bitiuno mazuwa anaa mitombo iri kurapa nhenda dzakati wandei kunyanya nhenda dzinee dzeizobatawo vanhu mhoresana kana kuti kutsitirana.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvakadai imweni yakona inorape besha. Imweni yakona inorape marenje zveshe zvona izvozvo mitombo yakona inosisirwa kuzi inge yeizopuvavo muntu veshe kuti arapike.

Mitombo mizhinji yakhona, inenge yakatonyorwa chipimo chekuzi muntu ega-ega ange eizodusa mumwiri mwakhona ,kuitira kuti muntu orapiwa arapiwe zvemene-mene ,uyehe zvinoenderana, nechirwere chake.

Mitombo yeshe iriyo mazuvaanaya mitombo irikuti detsera uye mitombo yakuonekawo ngemuthxuso mudoodori uyo urikuzoitawo kuti amweni antu ange eizohanira kutenga mitombo yacho irikuitawo kuti amweni antu arapwe .

Mitombo yeshe iriyo mazuwa anaya mitombo iri kutidetsera. Uyehe mitombo iri kukurudzirawo kunyangwe neveutano kuti antu azhinji ange eizoidusawo mumwiri mwawo kuitira kuti utano hwawo hunge hweizochengetedzeka.

Amweni antu vangadaro veigara vanezvanenge veifunganya mudhlondo dzavo veshe vanosisirwa kuzi vangeveizo vhakachirawo hama ngeshamwari avo pavanozoitawo mabhuyo ,veibhuyirana zvingadai zveinesa.

Mundu weshe ungadaro ane zvaanenge eyifunganya anosisirwe kuzi asati azvipa mhinduro yakona yezviro zvaanenge eyifunganya Ange eyizovhakachirawo avo vanotaurira pamusoro pendaa yake.

Antu eshe angadaro ane ndxondo dzinovanesa dzingava ndxondo dzekushaya chikafu kana kuti kushaya zvekupfeka vanosisirwa kuzi vange veizovhakachirawo ndau dzinodetserwa nge ngedambudziko ravo.

Vana veshe vanewo maungano avanosisirwa kuzi vange veizovhakachirawo maungano anenge eivasisira, eivakurudzirahe kuti vange veizonga veiemawo panoema amweni ana.

Vana veshe vanosisirwa kuti vange veizoendawo kuungano kuitira rinozoitwa gore ngegore inge yeizodiwa mwana weshe kunge ariyo iyi inokurudzira mwana weshe kuti ange achipuwa rudetsero.

Vana veshe vachiri vadodori, vanosise kuzi vange vanewo zvavanokona zviiri zvitatu, izvo zvinozoitawo kuti vange veizoyamurikawo, vange veizokonawo uye vagare mwiri yavo yakagwinya.

Vana veshe vano maboka anovakoka ekuti vange veizohaniravo kutamba, kuyemba ,kufunda pasina muthuso veshe vanosisirwa kuzi vange veizoendavo ikweyo.

Vana veshe vanosisirwa kuzi vange veizohanirawo kurapwa kungadaro kweiitwa ana eshe kungadaro kurapwa kunege kweiitwa mahara pasina mutuso weshe unosisirwa kuzi ange eizohanira.

Zvirongongwa zvinoona nhezvekurapiwa kwaana mai naana zvinosisira uye zvinokohomedzera kuti veshe vangadaro veirwara vange veizovhakachire chibhedhlera ngekukasi kurumidza.

Vana vese vanosisirwa kuzi vange veizonyasavo kunyanya-nyanya zvavanobhuirwa neafundisi avo. Vangadaro vanevo chironzo kuvana vakona kuti vange veizobudiriravo muupenyu hwavo.

Bato rinoona ngezvekurapwa kweana rinopahe ana kodzero dzavo. Rakauyavo netsamba yarona inobhuya kuti antu eshe angadaro vari vana vavo vange veizovabatavo zvakanaka, uyehe mushe.

Vana veshe vanosisirwa kuzi vange veizopuwa rudo rwakakodzera uyezve vange veizobatwawo zvakanaka kuitira kuti mangwani vange veizogarawo zvakanaka pasina kurwadziwa kwavangadei.

Na veshe vangadai vakabairwa vasikazwi zvakanaka vanosisirwa kuzi vange veizorumbiswawo kuzvibhedhlera kuti vopuwe mutombo uyehe kuti vorapwa semarapirwo anoita vamweni vana vanenga vasikazwi mushe.

Vanamai veshe vanosisirwa kuti vange veizobatawo vava vavo zvakanaka izvo zvinoita kuti vange veizopuwawp chiremerera chekuti mai uyezve mwana wakona ange eizokurawo zvakanaka.

Anamai veshe vanosisirwa kuzi vange veizopuwe mukana uyehe vange veizogarisanawo neana akona kuzvibhedhleya nguwa yemwana isati yakwana pasina muduso.

Vana veshe vanosisirwa kuzi vange vaizopuwawo kodzero dzavo dzakadai ngekodzero dzekugarawo vane utano, nekodzero dzimweni dzekuti vange veizohanerawo kuenda kuchikora seamweni ana anenge eifundawo.

Vanamai veshe vanosisirwa kuzi vange veizoendavo kuzvibhedhlera. Kuti vadhibana nana mukoti nana chiremba kuti varonzerwe zvirwere zvingadai zveizwa ana vakona panguva yavanenge vasikazwi zvakanaka.

Vantu veshe vangadaro veigarisana vanosisirwa uyezve kufundiswa kuzi vange veizoseenza veshe zvakanaka uyezve veinyasa kuzwanana pachavo veipawo vashandi eshe rudo.

Midziyo yeshe ingadaro yeiseenzeswa muzvibhodhleya, midziyo inosisirwa kuti munthu weshe ange eizokonawo kuiseenzesa kunyanya- nyaya ana mukoti nana chiremba vanenge veisenzemwo muchibhedhlera mwakhona.

Kushanda muri chiro chimwe pamushando chiro chinosisirwa kuzi chinge cheizotedzerwa uyehe antu eshe ange eizokomba kwechiri kuti zviro zvinodakadza uyehe zvinokurudzirwa mundau.

Vana veshe eya gondiswa vanosisirwa kuti vanege veizorapwa wo nemuchina iriyo mazuva anaya inoongorera vana veshe uyezve veizovarapa pasina muduso unodiwa.

Mundu weshe ungadai eyifundira kana kuti atoone nguwa ari pabasa rakona veshee vanosisirwa kuzi vange veyizochengetedze mushando wacho kuti vange veyizoshanda zvakanaka uye hee mushe.

Antu eshe angadaro asikazwi zvakanaka ,anosisirwa kuzi vange veizovhakachira kuzvibhedhlera ngenguwa iripadhuzepo kuti vange veizorapika nemazvo uye kuti vange veizorapika ngenguwa yakanaka.

Vatambi veshe vanosisirwa kuzi vange veizopuwawo rudetsero rwavo apo nguva dzevanenge veizodhibanawo nematambudziko ekukuvara varipakati pekutamba. Vanosisirwa kuzi vange veizodetserwahe.

Muntu weshe unosisirwa kuzi iye pachake hake ega ange eizokonawo kuryawo chikafu icho chinozoita kuti akone kugarawo mwiri wake wakagwinya kuti ambosiyanawo neizvo zvingadaro zveizomukuvadza.

Anamukoti naanachiremba veshe, vangadaro veirapa mundau mwedu ,veshe vanosisirwa kuzi vange veizogarawo vakadzichengetedza, kubva kuizvo zvirwere, zvingadaro zveikurumidza kuhakira.

Kudzibata mazuwanaya kusisirwa ngokuti antu azhinji akukonawo kuzorapika kubudikidza ngokuti utano hwakona vanenge vanahwo kuti vange veizorapika pasina mutuso kuzvibhedhlera.

Kunewo mabato anoona ngezveutano angadai ari muzvibhedhlera Iwo anosisira kuti muntu weshe ange eizobatwawo zvakanaka uyehe ange aizosangana nemubetseri wepfungwa.

Kushanda muri mhuri imwechete, muri chiro chimwe ndiko kunosisirwa kuzi antu ange eizoita ngekuti zvinodetsera kuti antu agare eiyanana ari mhuri imwechete.

Vana mukoti veshe panoo zvirongwa zvavanosisirwa kuzi vange veizoteedzera zvine magwaro akhona anokhomba kuseenza zvakanaka nekubatawo vashandi vese zvakanaka.

Avo vangadaro vane zvirwere zvinenge zveide kuzozi vafundire vari vega kungaa kuhamba kana kurya veshe vanosisirwa kuzi vange veizotorawo zvidanho zvavanenge veizopuhwa.

Nyika dzeshe dzingadai dzino bato dzinoona ngezveutano hweantu. Dzinosisirwa kuti dzinge dzeizochengetedza utano hweantu akona antu akonavo edzichengetedzavo pachavo.

Mitombo yeshe ingadaro yeipuva zuva nezuva tinosisirwa kuzi tinge teyiitenga muzvitoro zvinotengesa mikuhlani kwega nekuti ndiko kwetinosisirwa kuti tinga teitenga.

Zvirwere zveshe zvingadaro zveizwa vantu magumo azvo kuzongorumbe kuchitoro chinotengesa mutombo dzevange veizopuwa mitombo inozovadetsera. Mitombo yakhona inenge yeizodawo kamuthuso.

Muzvitoro zvirikutengese mitombo zvitoro zvirikusisirwa kuzi zvinge zveizopavo vantu eshe idzo mitombo dzingadaro dzeizonyatso rapa antu. uyehe vange veizotarirwa mitombo yemene-mene.

Muzvikora zvizhinji zvinofundise andu kuti vange veizokonawo kutengesa mutombo muzvitoro zvekutengesa mutombo izvo zvitoro zvinosirwa kuti zvinge zvinewo mutombo yeshe angadai yeidiwa ngevandu azhinji.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zveizopawo vantu veshe mutombo rubetsero rwakafanira uye veifanira kunge veizopawo rubatsiro rwakona rwemene mene uye pajekerere ngenguwa.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo, zvitoro zvinosisirwa kuti zvinge zvakabewura zuva reshe. Angava madekoni, kana kuti angava masikati, peshe zvinosisirwa kuti zvinge zvakavhura zuva reshe.

Zvitoro zveshe zvinoduse mutombo kuantu zvinosisirwa kuti zvinge zveizo tengesera muntu veshe uyo mutombo unoenderana ngechirwere chakona, uyehe vanosisirwa kuzi vatengesere vantu angadai akakura eda.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mutombo , zvitoro zvinosisirwa kuzi zvinge zviriwo panooneka uyehe zvitoro zvakhona zvinosisirwa kuzi zvingewo zvine mitombo yakawanda inozodetsera kuti munhu agumemwo ange achizopuwa.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mutombo zvakakomberedza ndau yedu zvinosisirwa zvizi zvinge mitombo yeshe ingadaro yeidiwa kuti inge irimwo muchitoro uyehe ingadaro yeidiwahe ngeaantu vakati wandei.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo , zvitoro zvinosisirwa kuti zvinge zveizopawo ana mai eshe neana akona mitombo yekuti vange veizozvidetserawo ndiyona pasina mukutso.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zvinewo mitombo yakawanda uyehe mitombo inozorapawo nyangwe nemabesha ariyo mazuva anaya mabeshamupengo angadai asingazogoni kurapika.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mutombo zvitoro zviri kusisirwa kuti zvinge zveizonyasa kutengesa mitombo yakhona zvemene mene uyezve antu achizomwa mitombo iyi ngemi duso iripashi.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvitoro zvinosisirwa kupuwa tsamba inobva kuchibhehleya uyu tsamba yakona inofana komba kuti ngezvememe ere unosisirwa puwa mutombo.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zveizopawo ana mai eshe uye vana eshe vangadaro veizorwara, mitombo yakakodzera uyehe vange veizopuwa ngenguwa.

Kufundiswa kweana eshe angadaro tiri padokopo nechepadzasi veshe vanosisirwa kuti vange veizo haniravo, kuenda kufundiso idzo dzingadaro dzeizoitwa mahara.

Vanohamba veifundisa antu pasina muthuso ndooantu anosisirwa kuzi ange akazodzarawo muntaraunda mwedu kuitirawo kuti vantu vamweni vange veizofundiswa pasina muthuso uyehe pajekerere

Dzidziso dzinoitwa ngeveutano dzinove dzakanangana neavo vanodaro veigara mumaruva dzeshe dzinosisirwa kuzi anthu eshe ange eizohanirawo idzona kuti vaonewo kudetserekawo.

Kufundiswa kweshe kunoitwa antu pajekerere kunosisirwa kuzi muntu weshe ange eizohanira. Uyehe ange eizokonawo kugumirawopo pandau panengadaro peifundiswa antu zuwa ngezuwa.

Kufundiswa kunoitwa pajekerere kunoitwa mundu weshe ungadaro ane hutano husizi kuyema zvakanaka vese vanokurudzirwa kuzi vange vakazogqokawo nguwo dzinokomba basa rawo.

Muzvibhehlera anamukoti ngaarongewo chirongwa chawo chinodetserawo anamai eshe vakadaro vasingakwanisi kuhanira kugume kuchibhehlera vange veizovhakachirwawo mundau dzakasiyana siyana dzisina mudutso.

Kubudikidza nekufundiswa nekurapwa hee kwevantu pajekerere mahara pasina muduso kuningira kuti utano wedu ndawo wakwidziriswa uye hee antu eshe aane utano wakanaka.

Muzvi bhodhleya manewo zvirongwa zvekuti ana mukoti nana chiremba ange eizo vhakachirawo idzo ndau dzisika koniwo ku hanira kuendawo ku chibhedhleya.

Vantu veshe vangadaro vaine umboo kana kuti vangadaro vaine ziwo maringe ngekurapwa kwaantu veshe vanosisirwa kuzi vange veizonyasawo kupa antu ruziwo maringe ngezveutano.

Vantu avo vanohamba vachifundisa vantu zvibhedhlera ndau dzakasiyana siyana veshe vanosisirwa kuzivange veyi zonyatso veufundisa vantu fundiso ineudzamo fundiso yakapfuma inoita kuti vantu vasununguruke.

Fundiso dzinoitwa mundau dzeshe dzingatendedza pashi reshe. Ifundiso dzinosisirwa kuzi muntu veshe ange eizohaniravo, uyehe ange eizogumavo pane peirapiva antu pasina mutuso.

Vantu avo vanohamba nezvirongwa zvekufundisa vantu pasina mutuso veshe vanosisirwa kuzi vange veizofundisa muntu weshe. Uyehe muntu weshe unosisirwawo kunge eizotambira fundiso yakhona.

Zvibhedhlera zveshe zvakabatana zvikaenda koobudawo ngepfungwa yekuti varonge chirongwa chinee cheizofundisawo antu pasina mutuso uyehe vange veizofundiswawo pajekerere. Ichi chirongwa chakauya chakanaka.

Fundiso dzinoitwa ngeavo vanounganidza anthu ,kuti vange veizovarairidzawo ,maererano nekuzvibata, uye kudzidzisa ngezve utano ,anofanira kuzi ange eizofundisa anthu pasina muthuso.

Veshe vanohamba veifundisa vantu mumapato nemundau dzedu veshe vanosisirwa kuzwi vange veizohamba vakabata zvikwangwari zvino kombidza fundiso yakona.

Ana mukoti veshe vanosisirwa kuti vange veizodetserawo anamai awo angadaro ane ana awo vasati vasununguka vanosisirwa kuti vange veizodetserekawo ingadaro iri mitombo inenge ichidiwayo.

Vanamai veshe vanosisirwa kuzi vange veizowana mukana wekuti vange veizovhakachirawo zvibhehlera vochoopuwawo mitombo inenge yeipuwawo amweni anamai yekuti vange veichengetedza ana kuti vagara vane utano hwakanaka.

Vanthu veshe vangadaro vane utano hwakasiyana-siyana asi vazhinji vakhona vanosisirwa kunge veizogarawo vane utano hwakanaka kuitira kuti ramangwana rakhona ringewo reizojeka kudarika zvimweni zveshe.

Ana anoungana pandau imwe chete eibhuirana mabwuyo nemaringe eupenyu hwako, ndoandu Ari kusisirwa kuzi ndau yedu yese inge ine vandu vakaita seiwawo vanozodetsera ndau yedu.

Midziyo yeshe ingadaro yeizopiwa kuti iseenzeswe muzvibhedlera midziyo iri kusisirwa kuti muntu weshe ungadaro eigumeyo kuchibhedlera kuti ange eizokonawo kuiseenzesa uye veshe vange veizokonawo .

Ana mai veshe vane midziyo yavanosisirwa kuti vange veizosisirwa kuziya mishando yakona yavanga chengetedzwa kutirawo pamwiri kana kuchengetedzawo kubva kune zvirwere zvepamabvi.

Antu eshe angadaro ane ana adodori angadaro amweni akona angadai akura. Anosisirwa kuzi vange eizopuvavo zvikwanisiro zvinozovabetsera mukuhamba kwavo, uyehe mukukura kwavo.

Vana mai veshe vanosisirwa kuzi vanga veizobatawo ana akhona zvakanaka kuti ana akhona asazopererwa uyehe vagare vane utano vana mai akhona anosisirwahe kuzi vange veizochenjedze utano hwawo.

Antu eshe angadai eyi kone kudzi emera vano sisirwa kuzi vange veizo nyasawo kubikawo zvino chengetedza utano hwakona ku itira kuti dzinza risa zofa.

Vana mai veshe vasati vasununguka kuzvibhedhlera vanosisirwa kuzi vange veizotanga vaongororwa ndiana chiremba nehutano hwavange vanaho munguwa yakona vasati vasunguka.

Kune zvimweni zvirwere zvakadai ngeshuramatongo antu anazvo vanosisirwa kuzi vange veizogarisanawo neantu vamweni zvakanakq uyehe vasingazorashwi sezvo vanenge vari vantu vatinozogara navo zuwa ngezuwa muntaraunda yedu.

Vanaveshe vanosisire kuzi vange veizoite chiro chimwe uyehe vange vakazobatana semuntu umwechete ndokutiwo fundo dzakona kana kuti kugarisana kwakona kunge kwakanaka maningi.

Vatambi veshe vanosisirwa kuzi vange veizogonawo kufundira iro basa ravanenge veiita zuwa ngezuwa kuti mwiiro yavo igare yakagwinya uyehe igare iri panzvimbo.

Vatambi veshe veizosisirwa vange kunge veizotambawo mitambo yavo movha pazuwa ropisa yekuchibhedhera inge iri padhuzepo kuitira kuti umweni wawo akakuwara arumbiswe pachine nguwa.

Mitambo yeshe inewo matambudziko anowanikwa mwairi zuva ngezuva. Panodaro peirumba vatambi, panodaro pane unonga akuvara, veshe vanosisirwa kuti vange veizorapwa nyore nyore.

Vatambi veshe vanewo mitombo yezvikafu zvakasisirwa kuzi vange veizorya . Izvo zvinoite kuti mwiri yavo vagare vakagwinya uyehe vange veizogarawo mwiri yawo isingarwarirwari.

Kweshe kwatingadaro teirumbira kana kuti kweshe kwatingadaro teidambira mujaho, zvinosisirwa kuzi atambi eshe tinge tizoapawo rubetsero ngekukurumidza pane anenge akuwara aripamujaho.

Vatambi veshe vane midziyo yavakushandisa mazuwa anaya mudziyo inovadetsera mukuasimbisa uyehe mukuwedzerawo unyanzvi hwawo hwemujaho kana kuti hwekutamba bhora.

Muntu wechirume akaita mujaho sandi nyore kuti azame zveibuda zuwa ngezuwa anosisirwa kuzi ange eizogarawo hana yakona yakagwinya kuitira kuti asarwara rwara.

Atambi eshe vanewo ndau dziri pamwiiri pavo dzinokasira kukuwara, idzo dzavanosisirwa kuzi vange veizochengetedza kubva mukukuwara, uyehe vange veizotamba vakachenjera ndau idzodzo.

Vatambi zveshe vanewo zviro zvavanosisirwa kuzi vange veizoitawo zuwa nezuwa, kunyariwo kuswatudza ana nyama dzakhona ,kana kuswatudza marenje, kunosisirwa kuzi kunge kweiitwa zuwa ngezuwa.

Kune zviyaiyo zvakadai zveibata vatambi zviyaiyo zvakona zvinobata vantu vakati wandei zvinodetserawo sendaraunda kana tikange teizorumbisa antu ane zviyaiyo kunyanya vatambi vanenge veita mujaho.

Mazuva anawa kuzvibhedhlera akuchasevenzi ana chiremba kana ana mukoti kweshe zvaukuitirarwa pachivhiti vhiti kuti antu unongofonerwa obhiirwa kuti ange eizotora mitombo yakadai dai.

Kufundira pachivhiti vhiti kudetsera kuti amweni antu vazofundiswa kurapa vari pazvivhiti vhiti zvakhona zvoitawo kuti vantu ange asikazopedziwo nguwa veihamba kuti vaendewo kuzvibhedhlera kofundiswa.

Vantu vazhinji vangadero vakafunda maningi maererano ngezvekurapa izvi vakufundiswawo varipa zvivhiti vhiti kuti muntu unonyase kurapwa sei uyenemutombo wakona unopuwa cy

Zuwa ngezuwa tirikudhibhana nenjodzi idzo dzekuti amweni antu arikusangana nezvirwere zvekushaya ropa rakakwana asi zveshe tinosisirwa kuti tinonga teizorapiwe kuzvibhehlera.

Kurapwa mazuwa anaya kazhinji kwakhona kwobaatoitirwa pajikerere uyehe poseenzeswa midziyo yekuti muntu unonga atori pachivhitivhiti eitobhuirwe zvekuita ari kumbatso kwake eidzirapa eibhuirwe zvekuita.

Mutombo yaiyeyo kudhaya tichangobarwa mutombo yainge yakadai ngegusha mushane yaidetsera kuti kana muntu akange azwe besha unokwatisa zvona omwa muto wakona odetsereka

Kudhaya kunewo mitombo yaiseenzesweyo, mitombo yekuti nanyamashi imweni yakona tinongoiseenzesawo. Yeshe mitombo yakona tinosisirwa kuzi tinge teizonyasawo kukona kuiseenzesa.

Kwese yetinotumba mushango, mumakwasha tinosisa kunge taizonyasawo kuitonongora tainasa futi kuona kuti inosenza ere mumwiri mwedumwo zuva ngezuva.

Mitombo yeshe yanga yagara iriyo kudhaya mitombo inotidetsera kuti imweni yakona unoitumba mugwasha pasina kanamutso watinenge tadusa inoita kuti ndaramo dzedu dzinge dzakanaka.

Muntu weshe ingadaro eizwa marwadzo akasiyana -siyana veshe vanosisirwa kuzi vange veizotorawo mitombo inotumbiwa mumakwasha kana kuti mumashango.

Mitombo yekudhaya inorapa zviyaiyo zvakati wandei imwe nhenda dzingadayi yeibata vantu ungadai anemwiri mikobvo inosisirwa kuti dzinge dzeiropwa ngemushakani yeguka.

Mithombo yetingadaro teirima pamhatso pedu kana yetingadaro teidhibana nayo mugwasha mithombo inodetsera yaampho yechizoitawo kuti ndaramo dzeanhu dzinge dzechizoyamurikawo kubudikidza ndiyo.

Mitombo inenge iriyo kudhara kusanganisira mashakani ekuisa musvutugadzike. Nyamashi ndiyo iri kusisirwa kuti inge yeisosevenzeswawo naayo mandudzi arikuburwawo mazuwaano .

Muzvibhedhleya mazuva anaya mokurudzirwa kuzi antu ange eizo senzesa mitombo yakasiyana-siyana. Iyo ingadai yeibudiva muma shango mungadai mweibuda imweni yakona.

Mitombo yeshe yainga iriyo kudhaya mitombo uekuti nanyamashi ichingoriyohe asi yangosiyana kuti imweni yakhona yakuuya iri muzvibhodhleya imweni tichangoiona mumashakani mwona umomo muguchu.

Mitombo yeshe yekudhaya, imweni yakhona yobekwa muzvibhodhleya kuti antu ange eizoita ekudududza kwete kusaenzesa ari mashakani kana kuti midzi zvinova nyore kuti muntu ange eizorapikawo kubudikidza ndiyona.

Kuseenzeswa kwemitombo yekudhaya kwakatangira kunyangwe kumadzitateguru edu. Vakatanga ndiwona mutombo yakhona kuita zvekuthumba vega mugwasha. Nanyamashi watichi kuseenzesahe.

Mitombo yeshe yaisenzeswa kudhaya nyamashi ndomutombo yosisirwa kuzi antu azhinji ange eizoisenzesa kubudikidza kusanganika kurikuitika nazvo zvirwere zvimweni.

Vantu vazhinji vaiseenzesa mitombo kudhaya zvirikungosisirwa nanyamushi kuzi vange veizofundisawo amweni kuti vakone kuiseenzesawo vakuibika kana kuti kundxoka mumwiri mwawo.

Midziyo yai senzeswa kudhaya kubika guchu kana kuti kubika mitombo nyamushi ndo iri kungo senzeswa muzvi bhodhlera kuti antu ange eyizo bikirwawo mitombo yekuti vange veizo pora.

Mitombo yaiseenzeswa kudhaya mitombo yemuti nenyamashi imweni yakona vakuibika-bika voiisa muzvibhodhleya kuti inge yeitengesekawo seguchu rinozodetserawo antu eshe.

Mitombo mizhinji yaisenzeswa kudhaya mimweni yakona takuidloka mumwiri medu yoobva muzvibhedhlera as zvinotibetsera maningi nekuti atisisina mukana wekunge teizokwatisa mimweni.

Mitombo yeshe yaioneka kudhaya mazuva anaya yooneka hee asi yamune imweni nzira dzimweni mitombo dzakona dzoiswa muzvibhedhlera kuti dzidududzike uyehe dzione kudlobeka zvakanaka .

Kudhaya kune midzi nemashakani zvaisenzeswa kurapa. Nanyamashi zvimweni zvakhona zvichiri kuseenzeswa ngekuti mitombo inotoziikanwa kuti inorapa uyezve inodetsera.

Mitombo yeshe inenge iriyo kudhaya nyamasi ndomitombo iri kungosisirwa kuzi muntu veshe ange eizongosenzesa, uyehe ndoyakugadziriswahe mutombo mazuva anaya iri kubetseravo.

Antu amweni otosimbisa mitombo yekudhaya kuti vange veizoseenzesawo zviro zvakasiyana siyana zvinosanganisira kunyangwe kukwesha mazino emene mene kuti muntu achatotengi mitombo kuchibhedhlera.

Kudhaya antu aitobika emene mitombo yawo. Iyo mitombo yaizoadetsera kuti vabatwa dzimweni nhenda vange veizodzirapa pasina mutuso kana kuenda kuchibhedhlera.

...seenzeswa kwemitombo kwemitombo yange iriyo kudhaya kuseenzeswa kweiri kuitwa nanyamasi uyehe anhu azhinji anosisirwa kuzi ange eizoteedzera kuseenzeswa kwakona ngekuti anhu azhinji arikurapwa ndizvona.

Tikatarisa mugwasha redu ratingadaro tinaro munharaunda mwedu ndimwo mune mitombo dzakabaazara zvekuti anhu veshe vangadaro veizopindamwo veizoonawo miiri mitatu.

Mitombo yeshe yainge iriyo kudhaya, mitombo yekuti nanyamashi antu azhinji arikusisirwa kuzi ange eyizoyiseenzesawo, mukurapawo ana akona, kana kuti mwamuna wavo, kuti ange eyizopora kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana.

Vantu vamweni vangadai veisenzesa mitombo imweni kutengesa rakaite guchu, vanosisirwa kuti vainge vachizotengesa mitombo iyi vane tsamba dzinobvawo kuzvibhedhlera.

Kuseenzeswa kwemitombo yanga yagara iriyo kudhaya kunosisrwa kuzi muntu weshe azenge eiibvita ngekuti mitombo iyi irikudetsera uye irikuchengetedza utano hwedu.

Mitombo mizhinji yaisenzeswa kudhaya, nanyamashi ndo mitombo iri kungo sisirwa kuzi antu angevo eizokonavo kutisenzesa. Ngekuti antu azhinji akona ari kubetsereka ndiyona, uyehe varikurapwa ndiyona.

Kuseenzeswa kwemitombo iyoyi yekudhaya, kuseenzeswa kunosise kuzi antu ange eizoteedzera nekuti kunobetsera ndau yedu kuti izogara ine utano uyezve ine antu akanase kusamhuka.

Kusenzeswa kwemitombo yatinotumba yakasvipira mugwasha kusenzeswa kunosisirwa kuti nanyamashi antu ange eikutedzera ngekuti imweni yacho ichiri kungodetsera nanyamashi.

Mumakwasha nemudzi mhatso dzedu munevo mitombo inogara tinayo. Yeimweni yako mitombo yaisenzeswa kudhaya nana mbuya adu nanasekuru edu kuti tibetsereke.

Mitombo yaishandiswa kudhaya nyamashi ndooiri kukurudzirwa kuzwi antu inge yengoseenzeswa ngekuti inotidetsera uyezve yeibetserazve antu azhinji kuti azoiseenzesawo.

Mitombo yakadai neguku kana gusha yeshe mitombo yakona mitombo yekusisirwa kuti antu arambe eisenzesa kunyangwe iri mitombo yekudhayako nyamushi iri kusisire kunge yeisenzeswa.

Mitombo yeshe ingadaro yeiseenzeswa kuzvibhodhleya, mizhinji yakhona yakabva mashakani embiti dzakasiyana-siyana, dzakabikwa ngeavo vanonyase kuziya, kuti vange veizodusa mudumbu mwezuwa.

Kuseenzeswa kwemitombo yagara iriyo kudhaya nyamushi kuri kungosisirwa kuzi kunge kweizoitwa ngekuti amweni tinenge taakutodetsereka maringe nekuti tinenge tisina mare yekutenga mutombo

Mitombo mizhinji ,yaakubikwa mazuwa anaya, mitombo yanga ingoriyo kudhaya, asi yeese yaiseenzeswa akaite mashakani ,kana kuti dziri midzi dzakhona.

Mitombo yakadai nge gusha, guku ,mushani mitombo yakatidetsera maningi munguwa yatakambosangana nayo nguwa yebeshamupengo iyo yakadai kunesa pashireshe ,nyamushi dzichingoriyo zve.

Mitombo yakadai ngegusha, mashakani emushani kana kuti mashakani eguku, yeshe mitombo yakhona inodetsera mukuwandudza ropa ndizvo zvaisisirwa kuti munhtu weshe aite kudhaya nanyamashi.

Mitombo yeshe yakadai ngeguku, gusha neimweniwo inosisirwa kuzi mutu weshe ungadi ane ngazi shomani ange eizogokawo mundani make kuti ngazi inge yeizowedzerwa.

Mitombo yaiseenzeswa kudhaya, mitombo, iri kungosisirwa kuzi nanyamashi, inge yeizoseenzeswawo, kuitira kuti antu amweni, ange eizohanirawo kuiseenzesawo.

Mitombo iyo ingadaro yakadai ngemashakana kana kuti ingadaro yakadai ngedzimweni mitombo dzetinodhibana nadzo kuzvibhodhleya inosisirwa kuzi muntu wese ange achizobhuyirwa uyehe afundiswe kuzi inozwini.

Mitombo yeshe yaishandiswa kudhaya mitombo yekuti nanyamashi ichirikungoseenzeswa, asi chinenge changosiyana ndechekuti imweni yakhona yakuiswe muzvibhodhleya uyezve imweni yakhona ichirikundoseenzeswa arimasakani.

Mitombo yeshe yaiseenzeswa kudhaya ndiyohe mitombo irikungoseenzeswa mazuwa anaya apamborina zvatingamboti zvachinja ngekuti imweni yakhona yakungosandurwa kuzi izove mitombo yemuzvibhodhleya.

Kusenzeswa kwemitombo yakadai ngeguku kana gusha inosisirwa kunge munhu weshe ange eizokuona ngekuti mutuso wekuzoendawo kuchitoro chinotengeswa mutombo panenga pasina .

Shango reshe ringadai rakakomberedza ndau yedu rimweni rakona rinobetsera ngekuti rerezo senzavo semitombo unenge veirapa, uyehe muntu veshe unosisirwa kuzi ange eizoshandisavo mitombo yakona.

Senzeswa kwemitimbo yedu yekudhaya kusenzeswa kuri kungo sisirwa kuzi nanyamashi muntu weshe ange eizokonawo kusenzesa mutombo yakadai ngeiyoyo.

Mitombo yatinodhibana nayo mumagwasha mitombo irikutidetsera uyehe mitombo irikuitawo kuti kurapwa kweantu kuite nyore. Uyehe antu arapwe zvemene-mene pasina dambudziko rambomuka

Mitombo yeshe yai senzeswa kudhaya nyamashi mitombo iri kungo sisirwa kuzi inge yeizo senzeswa ne antu ema zuva anaya kuti vange veizo rapika uyehe varapike hee pasina mutoso wa adusa.

Mitombo imweni imweni inotorwa mamazuwa anaawa mitombo yanga yagara iriyo imweni yakona yaiseenzeswa nana sekuru edu kuitira kuti isusu akona tinge tichizo chengetedzaka wo.

mitombo yaisenzeswa kudhaya iyo inenge ine mashakani akasvipira svipira yeshe irikusisirwa kuzi ingeyeizodhlokiwa nemuntu weshe uyehe vanenge veitora vange veizokonawo kudzidzora.

Kusenzeswa kwemitombo yakadai ngeguku, gusha kana mushani zveshe izvozvo zviri kudetsera ngekuti itori imweni mitombo irikudetsera kurwisa denda reshuramatongo.

Mutombo dzeshe dzingadaro dziriyo mazuwa anaa dzirikudetsera anthu kuti vange veizorapika mitombo iyi iri kudetsera imweni mitombo yanga yagara iriyo kudhaya asi imweni yakhona tonosisirwe kuti toiseenzese.

Mitombo yeshe yairyiwa kudhaya mitombo inotidetsera uyehe mutombo iri kuita kuti kunyangwe ndau yedu inge yeizosimudzirwawo padera maringe ngeutano hungadaro weisangananayo zuwa ngezuwa.

Mitombo yese yaiseenzeswa kudhaya , mitombo inosisirwa kuzi nanyamashi inge yeingoseenzeswa hee neimwe yakona yeizochengetwa kuitira mangwani vazoseenzesa hee imweni yakona.

Tikapinda mushango tinosanganao nemimweni mitombo mitombo inenge yeizotidetserao kuti mare yataifana kuzodusa yeienda kuzvibhedhlera taakutosenzesa kutenga chikafu kwete kutenga mitombo.

Kusenzeswa kwemutombo yekudhaya kunosisirwa ngekuti denda dzimweni dzototumba mazuanaya kwatinoswera zuwa ngezuwa dzimweni dzakona adzirapiki ngemutombo yakubikwa mazuanaya.

Kuseenzeswa kwemitombo yaiyeyo kudhaya nyamushi kurikusisirwa kuzi kunge kweizokosheswa ngekuti mizhinji yakhona ndiyo mitombo irikusenzeswahe kuzi inge yeizobikahe mitombo dzirikuzopuwa mazuwa anaya.